dumma dumma caamaa qommoti de'oosona. hegeetuppe beni wode daro daro caamaa asay go'ettenna. ha'i wodiyan gin dumma dumma qommo caamatti de'oosona. hai wodiyan gin aybissi asay caamaappe daruwa mela gediyan hemettii?